Suuraa asirratti argitan kan haalaan baay'ee namatti tolu biqiltoota garaagaraa miidhagaa fi halluu magariisa kan qabu kan baay'ee namatti tolu ammas mana citaa kan keessatti ijaaramee jiru nutti mul'ata. Biqiltoonni kun fayidaa garaagaraa qabu. Fayidaan garaagaraa qilleensa madaalamaa isaanirraa argachuu dandeenya.

Suuraa kana irratti kan nuti argaa jirru timaantimii baay'ee namatti tolu, timaantimii maqaan isaa Horomee kan jedhamu kan nyaataafis fuulatti dibannaanis miidhagina kan namaa ta'uudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kuni kophee baay'ee miidhagaa bareedaa kan dhiiraa fi shamarraniifis illee ta'u kan iddoo bashannanaa kee'atamee deemamu.

Suuraan asirratti argaa jirtan kun mana Citaa jedhama. Kan citaadhaan ijaarame, dallaan isaa immoo kan leemmanaan ijaarame kan baay'ee bareedaa ta'edha.

Suuraan asirratti argaa jirtan kun kuduraalee fi muduraalee garaagaraa kanneen gabaa bakka gurgurtaatti argaman isaanis kanneen akka muuzii, qullubbii, timaatimii, habaabii fi kan kana fakkaatan.

Suuraan asirratti nuti argaa jirru kun kuduraalee fi muduraalee garaagaraa keessaa isa tokko. Isaanis kan akka qullubbii adii, atara, baaqelaa, shumburaa fi kan kana fakkaatanidha.

Suuraan asirratti argaa jirtan kun mucayyoo baay'ee bareedduu rifeensa bamatti tolu qabduudha. 'Vaazeliinii' fi 'koolgeetii' qabattee jirti. 'Vaazeliinii' fi 'koolkeetii'n faayidaa qaba. Faayidaan isaas: bugurii fuula ishee irra jiru kan balleessuudha.

Suuraan asirratti argitan harree ba'aa baadhattee dhaabattudha. Akkasumas, qamadii faca'ee halluu magariisa qabu kan bilchaachaa jiru kan nutti agarsiisudha.

Suuraan as irratti argaa jirru kun mana baay'ee bareedaa fi miidhagaa ta'ee, kan mana jireenyaatiif nama ta'u, kan baay'ee bareeda ijarsii isa haala gaariidhaan ijaramee nuti mul'ataa jirudha.

Suuraa asirratti argitan kun horii afurtu jiru. Tokko diimtuu, sadii immoo gurraattii adii, kan bishaan dhugaa jiraniidha. Horiiwwaan kun faayidaa hedduu qabdi; faayidaa ishiin nuuf qabdu ,jabboota dhaltee jabbiin ishiis nu fayyaddi. Ammas immoo aannan, dhadhaa garaagaraa, ittoo kanaaf kan kana fakkataan kan nu fayyadan baay'ee qabdi.

Suuraa asiratti argitan kana haalaan baay'ee namatti tola. Abaaboo haalaan baay'ee namatti tolu ta'ee, biftisaa kan magariisa ta'e kan qilleensa hawwataa nuuf qabudha.

Suura kana irratti kan arginu Abbaa manaa fi haadha manaa ija keessa wal ilaalanii suura ka'aa jiranidhaa.

Suuraan asirratti argaa jirtan kun horii yookaan babbareedduu baayyee namatti toltu bifti isiillee tokko diimtuu lamammoo sadimmoo gurraattiifi adii kan bishaan dhugaa jiranidha.

Suuraan asirratti argaa jirtan Kun mucaa tokko kan mana ittiin qulqulleeffatan, Meeshaalee mana ittiin qulqulleeffatan gururtaadhaaf jedhee baattatee kan karaa irra deemaa jiru nutti agarsiisa.

Suuraa kana irratti kan nuti argaa jirru mucayyoo baay'ee bareedduu, miidhagduu, kan namatti toltu, kan uffata aadaa uffattee jirtu argaa jirra.

Suuraan as irratti argaa jirtan kun, mucayyoo baay'ee bareedduu kan haalaan namatti toltu, barsiistuudha. Isheenis ijoollee barsiisaa jirti. Faayidaan isheen barsiisaa jirtuuf, ijoolleen irraa barattee jijjiirama kan ittin argattu ni ta'a.

Suuraan asirratti argaa jirru kun kophee baay'ee bareedaa fi kan yeroo keewwatanii deeman miidhagee namatti toludha. kan warra dhiiraati. Faayidaan isaa faayidaan isaa bakka garaa garaa ittiin dhaquudhaaf nu fayyada.